Aanafalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana moka haye yi sile oshimpwiyu nawa. Uuna ya koka nawa ohaye yi teya yo yimwe taye ke yi landitha po, yo yimwe taya ka lya naakwanezimo yawo.

Oondjuhwa noombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Aantu ohaye yi sile oshimpwiyu mokudhipa iikulya oshowo omeya, ohaye dhi tekula nelalakano lyomayi oshowo onyama.

Oshilongo shetu Namibia oshinene shoka shi na omahala ogendji. Ope na pombinga yimwe yoshilongo hoka to adha ku na oondundu osho wo omamanya ogendji. Ano kehala huka ihaku kala naanaa ku na iimeno oyindji.

Mefuta ohamu adhikwa wo iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana, ohamu adhikwa wo oombwa dhomomeya dhoka hadhi longithwa kaantu omolwa oshipa shawo shoka hashilongithwa okunduluka iinima yayooloka ngaashi, oongaku osho wo omapaya.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo ngaashi ondjamba, uumenye noshowo iikwawo oyindji. Ohaye eta nduno aatalelipo moshilongo shetu.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye yi tekula omolwa omayi osho wo onyama. OHaye dhi kaleke nduno pehala pwa yela nawa yo ohaye dhi pe wo iikulya osho wo omeya.

Aaantu ohaya tungu uundama wawo womeya moka hamu kala mu na omeya, etaya tula mo oohi dhawo. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu nawa okudhi pela mo iikulya. Kombanda yuundama ohaya kala yatula ko oonete, opo oohi dhawo kaadhi liwe mo komadhila.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani ashike mopaife aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula, haga ningi iilonga iipu, go ishewe ohaga vulu oku pulula omapya ogendji mesiku.

Egumbo lyo pashiwambo ano nditye egumbo lyo pamuthigululwakalo, olyo egumbo ndoka hali tungwa niiti mbyoka hayi tetwa komisati. Megumbo muka ohamu adhika oondunda dhoka dha kumbwa nomwiidhi.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya tungu uundama womeya moka haya tula oohi dhawo. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi koke nawa, uuna dha koka ohaye dhi kutha mo, dhimwe taya ka landitha dho dhimwe taye dhi li po.

Aanongo moonyala oya ndulukapo omashina ngoka haga longo iilonga oyindji. Omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu lela ano mopaife iilonga yokoonyala oya shonopala unene.

Aantu ohaya sile oondjuhwa oshimpwiyu nelalakano lyonyama oshowo omayi. Ohaya landitha omayi, opo ya vule oku imonena sha shomondjato.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama osho wo omayi. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu oku dhi pa omeya osho wo iikulya.

Aantu ohaya kunu iimeno yawo yayooloka opo yawape okulya naakwanezimo yawo nenge yakalandithe. Oonyanga odho dhimwe dhomiikunomwa yawo, ohayi longithwa nduno okutowalekitha oshiyelelwa.

Moshikunino shetu shinaamwenyo MoNamibia, omuna omaludhi ogendji giinamwenyo, mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa shoshilongo liye pombanda.

Moshikunino shetu shiinamwenyo shetu moNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka haga eta aatalelipo moshilongo shetu. Ano onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda.

Otuna omaludhi ogendji yiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ngaashi oondjuhwa, oshowo oombaka niikwawo oyindji. Ohayi silwa nduno oshimpwiyu oku pewa iikulya oshowo omeya. Oyendji oha yeyi tekula molwa onyama oshowo omayi.

Opuna aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwananawa niimeno, ano ngele oya kunu iimeno yawo ohayi koko nawa. Ohayeyi sile nduno oshimpwiyu okuyi tekela, uuna yakoka nawa, ohayeyi teya e tayekeyi landithapo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Oya shitwa yina omagulu omale osho wo othingo onde ndjoka hayi ikwatha okulya omafo ngoka geli pombanda yomiti.

Aantu mboka aanongo moonyala, oya ndulukapo omashina gomaludhi ga yooloka, moka mwa kwatelwa embakumbaku. ohali pulula omapya ogendji mesiku, lyo ishewe ohali ningi otsi, ndjoka tayi vulu oku etela aantu omukolo.

Omvula ngele ya loko omeya ohaga kala muundama ngoka haga etelele oohi. Aantu ohaya kakwata nduno oohi taya longitha oonete, yamwe ohaye kedhi landithapo, yo yamwe taya kalya naakwanezimo yawo.

Aantu ohaya tekula oohi dhawo nelalakano lyoku ke dhi landitha po uuna dha koka. Ohaye dhi pe nduno iikulya, opo dhi koke nawa.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa niimeno, ano ngele oya kunu iimeno yawo ihayi kala po okumena. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu. Ohaya kwashilipaleke kutya oya tekelwa, opo kaayi se kenota.

Aantu ohaya tungu oondama wawo womeya moka haya tula pohi dhawo. Ohaye di silemo nduno oshimpwiyu oku dhi pelamo iikulya. Kombanda yuundama wawo ohaya tulako oonete opo oodhila kadhi lyemo oohi dhawo.

Iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala lela. Aanongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi ga yooloka ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili.

Aantu mboka yena uunongo moonyala oya nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili. Omambakumbaku ngoka haga pulula oshowo ngoka haga tekele iimeno.

Moshilongo otu na mo omahala ogendji moka tu na kombinga yimwe hoka haku adhika oondundu. Kehala huka ohaku monika kwa mbugapala, omolwashoka kaku na sha lela iimeno oyindji.

Otu na mo omahala ogendji moshilongo mpoka aantu ha ya yi uuna ka ye na shoka taya ningi. Pomahala mpaka ohapu kala nduno pu na iipundi niitaafula, omahala ohaga kala lela ta ga monika nawa, go otaga nana aalandi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka noku yi sila oshimpwiyu nawa. Oha yeyi tekele taya longitha ominino opo kaayi sepo kenota. Uuna ya koka nawa, oha yeyi teya yimwe taya ka landitha, yo yimwe taya li naakwanezimo yawo.

Momilonga ohamu adhikwa iinamwenyo yomomeya yomaludhi ga yooloka. Omgandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Aantu ihaye yi longitha omolwashoka oyina oshipa shoka aantu haya vulu okundulukamo omapaya, oongaku niikwawo oyindji.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda osho wo oompito dhiilonga.

Oondjuhwa odho oludhi lwii kwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Oyendji oha yedhi sile oshimpwiyu okudhipa iikulya osho wo omeya. Oha yedhi tekula nelalakano djonyama osho wo omayi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yoolokathana noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ohaye yi tekele, opo yaa se po komutenya. Uuna ya adha okuteywa ohaye ke yi landitha yo yimwe taye yi li naanegumbo yawo.

Aantu ohaa kwata oohi nomalalakano gayooloka. yamwe ohaye dhi kwata omolwashoka odhina onyama ombwanawa, yo yamwe ohaye dhi kwata ya kalandithe yii monene sha sho mondjato.

Aantu ohaya tungu uundama womeya moka haya tula oohi dhawo. Ohaya kala nduno ya tula oonete kombanda opo oohi kaadhi li ke mo koondhila.

Oondjuhwa odho oludhi lwiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo, oyendji ohaye dhi tekula nokudhi sila oshimpwiyu okudhipa iikulya oshowo omeya. Ohaye dhi tekula nelalakano lyonyama oshowo omayi.

Aanafalama ohaya kunu iiemno yomaludhi ga yooloka nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Ohaya longitha nduno ominino dhoka haya kala yedhi tsa oombululu, uuna taya tekele iimeno yawo.

Kehe omuntu konyala okwa hala ashike akale ena oshigunda shina oongombe, omolwa omauwanawa ngoka hatu mono okuza koongombe. Oongombe odhina onyama ombwanawa ndjoka hayi landithwa na ishewe odhina omahini ngoka haga liwa.

Aantu ohaya ningi uundama wawo womeya moka hamu kala muna oohi, ohaye dhi tulilemo nduno iikulya opo dhi koke nawa. Ohaya longitha omaludhi giinima ya yooloka uuna taya kwata oohi dhawo. Yamwe ohaya longitha oonete, yo yamwe ohaya longitha iishongo.

Aantu ohaya kwata oohi taya longitha omikalo dha yooloka. Yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe ohaya longitha oondjolo. Ohaye dhi kwata nelalakano lyosheelelwa osho wo oku ka landitha.

Iilonga yokonyala mopayife oya shonopala unene omolwashoka aantu mboka aanongo moonyala oya ndulukapo omasina gomaludhi ga yooloka.

Otu na iinamwenyo oyindji moshikunino shetu. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oya shitwa yi na omunkati yo onene. Ohayi nana nduno aatalelipo moshilongo shetu.

Iilonga yokoonyala mopayife oya shonopala lela, ano aanongo moonyala oya nduluka po omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana. Omashina ngoka haga ningi wo iilonga iipu.

Aanongo moonyala oya nduluka omashina gomaludhi gayooloka ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili yo ishewe ohaga ningi iilonga iipu lela. Ano iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala uunene.

Otu na mo omahala ogendji gomayinyanyudho hoka aantu haya yi uuna kaye na shoka taya ningi. Omahala ngaka ohaga kala taga monika nawa go oge li lela pamuthika gopashinanena. Omu na wo okandama kokuyoga moka aantu haya yogo uupyu.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi gayooloka nokuyisila oshimpwiyu nawa, ohaya kwashilipaleka kutya iimeno yawo oyeyi tekela opo kayise kenota.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka. Ohaye sile oshimpwiyu, ohaye yi tekele taya longitha ominino ndhoka ya tsa oombululu nelalakano opo kaayi se po kenota.

Aanafalama ohaa kunu iimeno yomaludhi gayoloka nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Ano ohaya longitha ominino dhoka haya tsu oombululu una taya tekele iimeno yawo.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka, oha yeyi sile nduno oshimpwiyu nawa, ohaya longitha ominino okuyi tekela, opo yaa sepo kenota.

Aantu mboka ye na iikaha iiwanawa, ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu nawa opo yi koke. Uuna ya koka yi li pethimbo lyokulandithwa ohaye ke yi landitha po nokwiimonena shomondjato.

Aantu ohaya kwata oohi nomalalakano gayooloka, yamwe oha ye dhi kwata yakalye aakwanezimo yawo yo yamwe oyakalandithe yavule okwiimonenasha shomondjato.

Aanafalama oha ya longekidha nawa omapya gawo ano nditye omavi gawo manga inaa kuna iimeno yawo oha ya ningi nduno oofola opo uuna omeya ngele ogendji oha ga yi ashike moofola peha gokuyonagulapo iimeno.

Otuna mo omahala ogendji moshilongo, mpoka tu na mo omahala gamwe hoka ha ku kala kwa mbugapala unene. Kehala huka iha ku kala naana kuna omiti molwaashoka okwa nika ombuga.

Aantu ohaya munu oondjuhwa nomalalakano gayooloka, ohayedhi sile oshimpwiyu okudhipa iikulya nosho wo omeya. Ohayedhi kaleke mehala lyayela opo kaadhikwatwe komikithi. Ohayedhi munu nelalakano lyomayi osho wo lyonyama.

Omalutu getu oga pumbwa iipalutha opo ga kale hena uundjolowele. Aantu ohaya li nduno iikulya yomaludhi gayooloka ngaashi iimbombo, omboga, onyama niikwawo oyindji.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shetu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia ohamu adhika omaludhi ogendji giinammwenyo. Ondjambameya oyo yimwe yomiinamwenyo ndyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu shika ohashi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda.

Aanongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi gayooloka ngoka haga longo iilonga yayooloka, ano mopaife iilonga yokoonyala oyashonopala uunene na ishewe omashina ngaka ohaga ningi iilonga iipu.

Aanafalama ohaa longekidha omavi gawo nawa, manga iina ya kuna iimeno yawo. ohaa longitha nduno ominino dhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu okuteleka iimeno yawo.

Aantu yamwe ohaya sile iimeno yawo oshipwiyu nawa oha yeyi tekele, opo yaa sepo kenota. Uuna ya koka oha yeyi landithapo yo yimwe taya li naanegumbo yawo.

Aantu ohaya kwata oohi momilonga uuna omvula ya loka nawa. Oha ye dhi kwata mo nelalakano lyosheelelwa ya ka lye momagumbo gawo naakwanezimo yawo osho wo ya ka landithe.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi ga yooloka noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ano ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo opo kaayise kenota.

Oonzi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi silwa oshimpwiyu kaantu, ohaye kedhi litha nduno, opo dhikale ya paluka nawa komalutu, odhiina onyama ombwanawa yo aantu yamwe ohaya longitha omafufu gadho oku ninga iinima ya yooloka.

Kefuta ohaku adhika oondhila dhomaludhi ga yoolokathana. Ohadhi li nduno iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya, kutya uuhi uushona. Dhimwe dhomoondhila ndhika ohadhi eta aatalelipo moshilongo, omolwashoka ohadhi monika lela nawa.

Moshikunino shetu shiinamwenyo ohamu adhika omaludhi ogendji giinamwenyo. Ngoka haga nana aatalelipo moshilongo shetu. Ondjambameya oyo yimwe ndjoka hayi eta azayizayi moshilongo shetu.

Aantu ohaya tekula oohi. Ohaye dhipe nduno iikulya opo dhikoke nawa. Uuna dhakoka ohaye dhi kwatamo, dho dhimwe taya kalanditha, dhimwe taya li momagumbo gawo naakwanezimo yawo.

Iilonga yokoonyala mopaife oya shonopala uunene, omolwashoka aantu oya ndulukapo omashina ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana. Omashina goku lunga omavi osho wo omakwawo ogendji.

Aantu ohaya tekula oohi. Ohaye dhi sile oshimpwiyu. Oha kwashilipaleke kutya oyedhi pa iikulya. Ohaye dhi kwata nduno dho dhimwe taaka landitha dho dhimwe taali momagumbo naakwanezimo yawo.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga kale gena uundjolowele, osho woo oonkondo. Aantu oha ya li nduno iikulya yomaludhi ga yooloka, wutya ondjuhwa, osho woo omboga ndyoka hayi adhikwa momapya, nosho woo oshimbombo.

Omvula ngele ya loko nawa, aantu ohaya tungu uundama wawo moka hamu kala mu na omeya. Ohaya ka kwata nduno oohi taya longitha oonete. Dhimwe ohaye ke dhi landitha po dho dhimwe taye dhi li po.

Oshilongo shetu oshinene unene moka to adha komahala gamwe ku na ashike omamanya osho wo oondundu. Komahala huka konyala ohaku monika kwa mbugapala unene, omolwashoka ihaku kala ku na iimeno.

Otu na mo omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu haya yi uuna kaye na shoka taya ningi. Mehala moka ohamu kala tamu monika nawa lyo ohali kala lela lya yela. Ohamu adhika nduno iipundi osho wo iitaafula mbyoka ya nuninwa aalandi.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ohaya longitha nduno ominino ndhoka haya kala ya tsa oombululu uuna taya tekele iimeno yawo opo ka yi se kenota.

Ope na ombinga yimwe yoshilongo hoka haku adhika ku na oondundu osho wo omamanya. Kehala huka ohaku monika kwa mbugapala unene, omolwashoka ihaku kala lela ku na iimeno.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike mopaife aanongo moonyala oyanduluka po eshina ndoka hali ithanwa embakumbaku ndoka hali pulula omapya ogendji mesiku, ohali ningi wo iilonga iipu.

Aantu ohaya tekula uuyuhwena. Ohaye wu sile oshimpwiyu oku wu pa iikulya osho wo omeya. Ohaye wu kaleke wo mehala lya yela, opo kaawu kwatwe komikithi. Ohaye wu tekula nduno nelalakano lyonyama osho wo omayi.

Otunamo omahala ogendji gomainyanyudho moshilomoka aantu haya yi uuna kayena shoka taya ningi. Pomahala mpaka ohapu kala pena omaimweneneno lyo ehala ndika ohali kala tali monika nawa lela.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani uuna taya pulula omapya gawo, ashike mopaife ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula omapya ogendji mesiku.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno osho woo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu iimeno yomaludhi gayooloka nokuyi sila oshimpwiyu nawa. Ohaye yi tekele taya longitha ominino ndhoka haya kala ya tsa oombululu.

Aazayizayi ngele tayeya moshilongo shontumba ohayeya niitukutuku yawo opo yavule yeende omahala ogendji kapena uupyakadhi, ano ohayeya moshilongo shontumba molwashoka yahala okutala oshinima shontumba. Ohaya eta nduno eliko lyoshimaliwa shoshilongo shoka lyiye pombanda omolwashoka ohaya futu.

Aantu mboka aanongo moonyala oya nduluka po omashina gomaludhi ga yooloka, ngoka haga longo iilonga ya yooloka. Ano mo payife iilonga yo koonyala oya shonopala lela.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayooloka. Oha yeeta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda oshowo oompito dhiilonga. ohaya nana nduno aazayizayi okuza kiilonga ya yooloka.

Moshikunino shetu shiinamwenyo ohamu adhika omaludhi ogendji giinamwenyo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohadhi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo liye pombanda osho wo oompito dhiilonga.

Otuna oshilongo oshinene shoka kuna ombinga yimwe yoshilongo haku adhika oondundu, kehala huka ihaku adhika naana iimeno, ano ohaku monika kwa mbugapala unene, ko kakuna wo omagumbo.

Omvula ngele ya loko, omeya ohaga kala ge li moondama moka hamu kala mu na oohi. Aantu ohayi nduno ya ka kwate oohi taya longitha oonete, iishongo osho wo iikwawo oyindji.

Aantu ohaya ningi uundama wawo moka hamu kala muna omeya etaya tula mo oohi dhawo. Uuna oohi dha koko ohaye dhi kwata mo, dhimwe taya ka landitha dho dhimwe taya ka lya momagumbo naanegumbo yawo.

Ope na kombinga yimwe yoshilongo hoka to adha ku na oondundu. Kombinga huka ihaku kala lela ku na iimeno oyindji, omolwashoka iimeno oyindji kayi hole okumena kokuma kwa nika ombuga.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi gayooloka noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ohaya tula nduno oonete kombanda yiikunino yawo opopo iimeno yawo kaayi dhengwe koonte dhetango odhindji ndhoka tadhi vulu oku eta omafo ga ganye.

Oshilongo shetu Namibia oshinene hoka kombinga yimwe yoshilongo haku adhika oondundu osho wo omamanya. Ehala ndika ohali monika lya mbugapala unene, molwashoka kaku na sha naanaa omiti.

Oruna ombinga yimwe yoshilongo hoka kuna oondundu ondhindji. Ehala ndika olya noka oshiponga, omolwaashoka oto vulu oku adhako iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi, omayoka.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo yomaludhi gayooloka. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu. Ohaya longitha ominino uuna taya tekele ndhoka ya tsa oombululu.

Aanongo moonyala oya ndulukapo omashina gayolokathana ngoka haga longo iilonga yayoloka. Ano iilonga yokoonyala paife oya shonopala.

Aanafalama ohaya kunu iimaneo yomaludhi ga yooloka noku yi sila oshimpwiyu nawa. Ohaya longitha nduno ominino dhoka haya kala ya tsa oombululu uuna taya tekele iimeno yawo.

Aantu ohaya ningi uundama wawo moka haya kala ya tula oohi dhawo. Oha yedhi pelemo nduno iikulya opo dhikoke. Uuna dhakoko ohayedhi kwatamo, dho dhimwe taye kedhi landitha po, dho dhimwe taya li naakwanezimo yawo.

Monale aantu okwali haya longitha iipulo mbyoka hayi nanwa koonani ashike mopayife aanongo monyala oya ndulukapo omashina ngoka haga ithanwa omambakumbaku. Ohaga longo iilonga taga endelele mala ohaga ningi ontsi ndyoka hayi etele aantu omukolo.

Otu na kombinga yimwe hoka to adha ku na oondundu odhindji. Kehala huka ohaku monika kwa mbugapala unene, omolwashoka kaku na naanaa omiti.

Otu na omahala ogendji gomayinyanyudho ngoka ga tungwa ge li kooha dhefuta. Anuwa omahala ngaka ohaga kala lela taga monika nawa go otaga nana aalandi. Ohaga kala ga yela go ishewe ohamu kala mwa mwena nawa.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oya shitwa nduno ya tya omagulu omale osho wo othingo onde ndjoka hayi yi kwatha, opo yi vule okulya omafo ngoka ge li kondungu yomiti.